Kusekilasini yesikolo semfundo yangaphansi kule"board" ebhaliweyo nge"chalk" amabala alithanga lamhlophe.

Isakhiwo sesikolo semfundo yangaphansi phambili kwaso kulabantwana besikolo abadlalayo abagqoke ama uniform alombala oyibhakabhaka lamabhulugwe alombala oluthuli.

Ezikolweni zebanga laphezulu lapho okufunda khona kuhlala abantwana njalo kutholakala imibheda emakhumbini abo okulala eyabe igadanisiwe.

Kusesikolo semfundo yaphezulu esibizwa ngokuthi yi university kulama betshi njalo lezitulo ezihelisiweyo akula bafundi okwalesi isikhathi.